Salo nyɛla ban ʒɛ boɣali ŋo ni bi ʒimi maa ka di nyɛla salima ka bi paɣara shab nyɛla bin ʒɛya ka shab nyɛ bin kuriya ka gbubi soobuli mashin nyɛla din ʒɛ bi tooni bi shab yɛla liiga dozim ka tihi ʒɛ bi nyaanga

duu puuni m-bɔŋɔ duu maa dukpuna nyɛla zaɣ' piɛla duu maa zuɣusaa laatinima n-yiliya tiivi nyɛla din nyɛ zaɣ' sabinli n-tabi ya duu maa sunsuuni teebuli nima nyɛla din ʒeya kaapunima m-tam teebuli maa zuɣu wɔduropu m-bɔŋɔ.

Salo n zɛya ŋɔ bi zɛla bɔda bi gabi la paɣaba ni dabba gbaŋ sabila ni gbaŋ piɛlla linjima nyɛla ŋuni zɛ bi tooni o kpala yee pɔbirigu piɛlli ka kpa zupiligu.